Ana adodori anofunda eitamba ari pamwepo anopurutana yambo zvanenge aronzerwa nditicha awo ana adodori avachayani chayani.

Vana vakanyanya kuite vana vadodori vanoende kuzvikora kotamba nekungwarirwa ana mai aenda kumagau. Amwenivo anenga akabatika vomboendesa kuzvikora kuti vaone kutswera vakangwarirwa.

Ana adodori anodzidzisika ari ashomani. Akawandisa anenge onesa kungwarira nekuti ayayeye. Asi huri hushomani ,hunokoneka kunyaradzika nekuhutatichisika zvakanaka.

Hwana hu dodori huno funda huri hwega hweitirwe kuti hwusa dhibana nei akura hwuno zochaiwa huri hwega huno tamba zvakanaka yamho hwei terera ticha wahwo.

Ana adodori anofunda eiitamba ndokuti aziye anotamba popuva nguva yekudzorira ombovata, omukazve ofundiswa otamba dzimara vapetuka kumhatso.

Kune rwana hudodori husingaendeswi kuzvikora kunengana kune amweni akaita adoko aya anengana anofunda aripawo ega ngekuti kazhinji kakona anenge eide kubviswa nemanapuka eiberekwazve eipakiwa.

Ana adodoru anofunda eitamba anodzidziswa kutamba neamweni eidzidziswazve kuti aziye kunasirira kuenda kuchikora azoona kofunda.

Ana adodori vanofunda veitamba. Vanopuwa nguwa yekurya, eirya zvikafu zvinoaka mwiri. Vanopuwazve nguwa yekudzorora vapedza kufunda.

Vana vechikora vanombopuwa nguwa yekudzorora, avaiti kutipi kubva mangwanani kuguma ribire vanongana veifunda, vanombopuwawo nguwa yekutamba nekurhya.

Ana adododri anofunda akakumana majaha nendombi vari pamwepo vakagarisana muzvituru veidetserana veizwirana zvinengana zvatatichiswa.

Mwana une zera raanofanirwa kuenda ndirokotanga kofunda eitatichiswa dzamara unokura zviri mwaari unengana ooziyazve.

Kudhaya antu aifundire mumaphan'eyo nguwa imweni pashi pemimbiti asi mazuwa ano toona kwane mhadzo dzakaakiwa dzekuti vantu vafundire vasanai.

Hwana hudoodori hunopurutana yampho. Anyari maticha anengana asina dambudziko kubva muana adoodori ngekuti cheshe chavaronzerwa vanoita maitire avaronzerwa.

Vana vadoridori anoringirirwa, kukona kurandera mabhuku achiri kuchikora chekutanga ,asati aenda mberi anenge ofanirwa kukona kurandera.

Ana adodori anodzidziiswa, kuite mishando, ingaa yemumhatso, ingaa inongana yeida kuitwa muzvikora, vanodetserwa veioneswa naitikire azvo.

Ana adodori anomukira mangwanani ega-ega kuenda kuchikora , koofunda nekufundiswa ,nekutamba nekukura pamwepo, vakabatana nevamweni.

Kudhara ana aifundira muzvikora zvemapaneyo, mazuwano nechirungu chakazouya vofundirawo mune zvidhina makahlamburika, musinganayi musingapindezve zuva.

Chiyungu chaayo mazuwa anaya, kuzviikora kunoonekwa kune zvivhiti vhiti zvinoshandiswa ana eifunda ndizvona, umweni unodhurowa mupikicha kubudikidza ngechichini uriyo, umweni unonyora eishandisa muchini.

Ana adodori anofunga ndekuona , nekuzwa, nekuita, anoerenga mipikicha inenge yakanamirwa pamarukumbati vozwisisa.

Kune zvikora zvevayungu zvinofundiswa ana eifunda eivheneke zviro eiedzurira eiona kuti chirocho chabudisa kudini.

Ana adodori vane zvavo zvekugarira zvavakagadzirirwa pakurutu zvinoyenderana nezera ravo kuti vakone kuhanira pavanenge veinyora nekuerenga vakagara.

Vana kuzvikora vanogadzikwa vakati ntombi jaha vaka kumanidzwa kumweyo akuna kuti majaha kwawo mantombi kwawo ega vanotovhenganidzwa mumwe mo ngekuti vanongana veifunde zviro zvimwezvo.

Ndombi nemajaha vanofundiswa kubva pashi vachiri vana vadoodori. Veitamba mitambo yakasiyana siyana muzvikora. Vanthani vanozonga voorarama ngekutamba mitambo.

Ana adodori anokura ari ku zvikora eyi tatichisana eyi ziyana eyi dzidziswa zve ku remekedza antu akuru kwavari.

Makore anaa kuzvikora zvanaka yambo unoendesa mwana kuchikora moyo wakadakara unongana weiziya kuti paa noenda kunofundira hapapindi mhepo pakaakiwa zvakanaka.

Mitombo yemabhora inodzidzirwa kubva vana vachiri kuchikora chepashi kudzamara kwavanogume kwekuno pedzisira vanengana vaneruzivo rwakawanda rwakakura kubudikidza ngekuti wakatanga ari mudodori.

Ana anofunda ngekutamba veione nguwa yekudzorora vopedza votatichiswa votaticha ndokuti zvipinde vakapinimidza zvavambotamba zviya votoziya kuti ndozvototatichiswa.

Ndombi nemajaha vanohambira pamwe po, kungaa kuenda kuchikora. Kungaa kupetuka kumhatso kuitira kuti vakasangana nedambudziko vanoendawo vobhiira asharukwa kuti vaone kudetserwa.

Ticha anotatichisa vana vana vakhona veionekwawo veipurutana kuti vaziye nekuzwisisa zvinengana zvatsanangurwa nditicha vazoshandisa mangwana.

Ana adodori anofundira achiri adoko kutamba mabhora, kungaa kurumba, kungaa kuphuka, amweni anophuka zvisingabviri anozvifundira achiri adodori.

Kuzvikora ana anofunda akagurwa gurwa kuitira kuti vakwane mavanengana veifundira nekutihe ticha unovafundisa asazwe mushando kurwma kwawo nekuwandirwa.

Jaha nentombi anofundiswa zviro zvakawanda kuzvikora kungaa kutsvaira kungaa kushambidzika pamuiri dzavo. Vanofundiswazve kuti vabika zvikafu zvakanaka, zvikafu zvinoaka muiri.

Vana vanofundiswa kuona ngezvemasaisai vari kuzvikora, kunyangwe zvikora zvidoko zvepakati nekuzvikora zvekudxina vana vanofundiswa yaamho vanotozobva kuzvikora zveshe voziya kushandisa masaisai.

Ndombi nemajaha dzinotofundiswawo dzichiri kuzvikora kubudikidza ngemitombo nemarapirwe anengana achiitwa muntu. Vanotobva vanenge vane rudzivo rwakadzara.

Ndombi nemajaha dzinokombidza zvadzinenge dzeitaticha. Amweni anodhirowa, amweni anobhala, veibhale zvakati moryo vokombidzidzira vandani vaone.

Majaha nendombi ano Kona yambo kutaticha nekubata zvanenge abhuirwa amweni anodhirowa eikona Kubudisa hope yechiro kana hope yemuntu.

Kune madzimai amweni anoenda koofunda kuzvikora nyangwe abereka ana. Anoenda kuzvikora zvinofundiswa antu akuru. Eifundiswa mushando yekushanda ngemuhoko dzavo.

Majaha nendombi vanodzidzira kuridza magitare arikuzvikora, paanenge azopedza kufunda anoenda kunorarama ntaramo irinani kuburikidza nekuridza magitare eiwane mari.

Ndombi nemajaha anofundiswa kuongorora zviro zvakasiyana siyana pavanenge veiita tichiswa vari kuzvikora pavanezengana vazopedza vanengana vaneruzivo rwakakwana

Ndombi nemajaha ,vanofundira yaampho kushandisa michini, vachiri kuzvikora, kuitire kuti pevanezenge vakura vaakudanho remberi, vanengana voziya zvakawanda.

Kusekondari vanofundiswa kungaa kushandise muchini kungaa kubika kureketa kwemene nekunyora nekulandela vanokona yaambo.

Kuzvikora zvikuru ntombi nemajaha vanofundiswa veitatichiswa zviro zvakasiyana siyana kungayi ngekuruke misoro kumweni kugadzire ndwara dzaantu .

Vana vadodori vanoisirwa zviro zvakajeka kuti vaziye pamwepo nekudakarira kuona pavanengana veifunda kubudikidza nekupendiwa kwezvinenge zvakaitwa.

Varumbwana vanotaticha veitatichisana veionesana ngezvemotokari kungaa kugadzire zvigayo, veishandise simbi dzavanengana vapuwa

Majaha nendombi vanohambiswa ndau dzakawanda veikombedzerwa zvinoitwa mundaudzo idzodzo zvimweni veifunda ndizvona ngekuti zvinengana zvirimwo mumabhuku avo.

Majaha nendombii vanochaya yambo zvibalo, veimbazvitaka zvekuti zvinobuda zvakati chechetere aaa zvakanaka yaampho veimbaatozvitaka.

Muzvikora majaha nendombi anofundiswa kutimudza timudza zviro veidhibanisa eioneka kuti pakadhibaniswa mutombo uyu neuyu unokuwadza ngeuri, kana kuti unoita kuti chiro chinake ngeuri kana umweni unouraya.

Zvikora zvimweni zvinotedzerera zvinenge zvichidiwa ngechechi kuti chechi yakona yeisungwa madhuku neana kuchikora anofanirwawo kuenda akasunga madhuku nematicha akona.

Majaha ne ntombi ane nguwa yekufundiswa vakaunganidzwa ari pamwepo eikhombedzerwa nekupuwa muono wendaramo maringe nekufunda kwavo.

Kondari kunofundwa kubva mubhuku rekutanga kuguma kubhuku rechirongomuna wozokwirirazve weiienda padera kudzimara waguma kumavhasiti kwekugumisira.

Kuchikora iyo majaha nendombi vanotamba mutambo yakasiyana siyana veidzidzisana kuti vaone kuzopinda vamweni panguwa yavanodhibana veitamba vari pamwe.

Ndombi nemajaha vanopurutana yaamho panguva yavanenga vachidzidziswa nematicha avo veitaticha pamweni veironzerana veidhibana veikurukure veikurudzirana varipamwepo .

Maticha aana basa kuti idhodha ere kana kuti mudzimai veshe vanokona ku tatichisa vana ku zvikora veyi oneka veizo budirira.

Zvikora zvinofanirwa kuramba zvakashoshiva zvakavakirwa. Kuitire kuti ndombi nemajaha vasapuka veitize chikora vanengana vakakiirwa vari mukati ngekuti chinonga chakashoshiva.

Ndombi nemajaha vari kuchikora vanengana vakachena yaamho. Zvinenge zvakati chechetere, zvakati njusuu. Hembe dzavo dzinenge dzakasukwa dzakachisiwa zveikomba kuti ana echikora.

Kuzvikora vana vanopiwe sadza ,kuitire vayani vanenge vasingawoniwo chekudya kumakanyi kwawo ,kuitire kuti ana agare aripachikora.

Zvikora zvevakuru vanofundiswa veinyorerwa pashi magama anengana einesa omatsanangurirwa veironzerwa zvaanengana eironza vozomashandisa.

Imwe mbiti inobetsera yaambo mukurarama kwevantu pangava pazvikora pangava pakanyi pane mhatso. Dzinodawo kungwarirwa kubva kumadutu anosimuka anovharwawo ngemimbiti.

Zvikora zvikuru kunoonekwa ndau dzokuti umwe ngaumwe unongana eingwaririra mabhuku ake nehuro hwakwe humweni hunenge hwakakosha kuitira kuti asabirwa.

Ndombi nemajaha vanotaticha vari pamwepo veironzerana nekubhuirana zvinongana zveidiwa mumushando wavanenge vapuwa ngevanovadzidzisa.

Zvikora zvikuru amweni anoake mpatso dzakàiwa muturukidzwa kuitira kuti ana echikora aone kukwana aona pekugara pakakwana ane mukanazve wekuita zveshe zvavanengana vachida.

Pazvikora ukagumapo pamweni panenge panezvikwangwari zvinokhombidzira kuti unofanirwa kuenda kuri maringe nemhatso yaunonge weida kufundira, inokukhombedza

Mazuvaanaa kuzvikora kwane chiyungu kwofundiswa vantu veiona kubve pachivhiti vhiti, chivhiti vhiti cheitsanangurira vantu veitofunda zvakadarokwo veitozwisisa veitotaticha.

Cheakuru vanofunda vakadhibana yambo kuitira kuti umwe naumwe zvaanenge anazvo mupfungwa dzake azvihinewo kune amweni aonewo kushandisa ngekuziya muhambisirwe wazvo.

Kuzvikora kunoonekwambatso dzinotatichirwa munengana makanararwa mekuti muntu unoenda odzitorera bhuku rake odzitatichirq eiona kuti ichi chinoronzei.

Mazuwa anaya kwaane chiyungu muntu akasangana nedzambudziko, ari ega mumhatso mwake, unochaira antani, ruxunga, eibhuya ngedambudziko reanengana asangana naro.

Zvekumayunivhesiti, vantu vanopfeka zvavanengana veizwa kuda. Vamweniwo ndivona vanobhuirwa kuzi, unopfeka zvakadai, zvakatodzana kuitire mafundire avanongana veiita.

Zvimweni zvikora zvinoakwa zvakagadzirwa pamwepo ngemachechi. Mweifundapo munonga mweinamata ngechechi yakona inongana iripo pachikorepo. Kuitira kuti vanofunda vafundezve Mwari, veiziya Mwari, veimutyazve.

Zvikora zvikuru vantu vano wata vari vashomani vashomani veitire kuti vaone nguva yaka kwana yeku taticha nekudaroko vanenge vei onanawo kuti umweni aana dambudziko ere ringana kuti aonewo kudetserwa.